Lee abim matye idye lum kun en omako jang yat ka ongape kwede ki cinge ma lacammi yat man bene kine okate macok cok ki agaba mapol ikine kun en oroyo pot yat mo ma en tye ka royone idoge

Dye bunga malac adada kun yadi tye mapol yadi man nen ki pitogi apita pyen ni gin weng gitye ka dongo ma gitye rom aroma dok kingi lacce rom aroma yadi mukene idyere dong guyabo two enot mukene pudi tye ka dongo ki yot kom ma potgi tye ka nen maleng mabeco matye alum alum yo mo me kor tyen dano okato ki tenge ki yung lacuc ento yo ne nen matidi.

Poto ma kipuro iye cam cam man tye mucele, mucele man dong ongok weng dok pote tye madongo ma tye ka nen ka ryeny ma en alumalum mucele man tye ka dongo ka maber ma moc ngom tye dok kot tye ka cwer ma weko ceng bene tye ka reny i kabedo man i poto ma mucele tye iye-ni.

Nyig yat acma ma bedo calo ki kwanyo pud akwanya ki ipoto nyig yat man kilwongo ni mucungwa Kun ki duru mapol ka ki keto I kutiya ki CA dok bene mukene tye ki ngolo igio ma ti ka nen ma munya adida ma nen otegi dok pige tye madwong mamit

Cal laco ma oruko otok obedo ma ool adada kome bene tye macol laco man tye ka timo tic me wango matafali en opiko yen mapol i matafali kun yen man tye yen otit ma kingunogi macegocego ka ma en tye ka wango iye matafalini yito tye ka duny ngimme tye ma otal dok tye ki kweyo ki i teng nen matafali mukene ma pud kicano ma pud pe kibiwango.

Cuk ma cat ki wil time iye icuk man tye jami mapol ma ki keto me acata tutwalle nyig yen macol watermelon mucungwa ki labolo bene Kun nyig yen acel watermelon ki ngolo i ye ki poko adek wek lawil I wel mayot cuk I ye opokke aryo Kun ibutte yung kucel tye dukan ma ki yubogi ayuba ma ki timi iye cat ki wil like to jami me acata madwong ki ityenge ka mukene bene mutoka ocung iye Kun kuru luwot

Dyangi mapol gitye ka camo lum i ka ma giterogi iye niwek gucam dyangi man kumgi dongo adida dok tumgi odongo mabor myare ayara bedo calo dyangi nyangkole I ka ma dyangi man ti cam iye lumme olot maber ma nen kot cwer dok moc kom tye maber yat bene tye ka nen i yo ngeye ma pote dwong Kun ceng tye ka reny ma tibu pa dyangi man tye ka nen.

Dye poto malac adida kun poto man ki pito iye cam, camme nen tye mucele mukene dong ki nyaro ento mukene pud peya ki nyaro kun camme nen dong otegio i dye poto man bene ki yubu ka mo ma tye lamal ma bedo calo dano bedo iye wek guryem winyo ki i poto ka ot lum mo ki yubo ma komme wa ki wiye weny tye ki lum keken iteng poto man ki bor tye yadi ma ki pito mapol ma kingi lac kun ceng tye ka reny i dye poto man ma nyuto ni cam dong oceko ma tye ka twoo

Nyig kic ma opye i kom ature nyig kic man yec kome tye madwongo ma weko ka en opye i kom ature ci muc ature ma en tiyo kwede me yubo moo dong i kome dok bene ature man onyak mapol kun mukene peya ongok ento mukene ongok woko nyig kic man maro ature ma nen maleng.

Lutino ma gucung i teng gudi ma gitye ki yomcwiny adada lutino man gitye ka nyutte ki awaka madit ki yomcwiny kun wangi kilingo ma nen col calo lapwopwo kun lawewangi bene tye ka wero wang lutino mukene ma tye ka tic ki rangi mapatpat matar ki ma kwa mukene gucung gumako pyergi me nyuto ngecgi mapatpat.

Lutino ma gua ka tweyo yen Kun gutweyo yen iwigi gin gitye ka wot idye gudi ma ki duru afura ci dok bene otalo Kun ingette tye megge madongo ma ngat acel obyelo latin ingeye iteng yo man bene tye poto pa dano ma ki duru iye cam ki dong yadi ma odongo Kun ceng tye ka reny I kabedo man

Lamak rec mo ma ocung i dog pii kun en oketo goline ki piny kun tye ka i pii man bene nen tye malac kun iteng pii man tye yat ma odongo adonga tye bunga pa yadi ma weng tye ka dongo ma romrom pii man nen pii maleng ma tipo pa lamac rec tye ka nen.

Dano matye idye gudu ma en obedo inge pikipikine matye idye gudi kun tye ka kuru lawot dok en tingo dano ki luwot mapatpat ki luwot mukene en bene tye inget pikipiki maluwadigi bene gubedo i iye ka en tye idye yo idye yo man bene ma ngeye tye madit tye ka ngwec i iye tye idye ceng ma tipo bene tye ka nen i kabedo man

Gang bedo pa dano mo ma tol ki kubo ikom yat ka bongi ma kilwoko alwoka ki moyogi i iye wek otwo kama tol ma gitweyo i iye ni bene tye lum matye lapiny adada ma kijwero manen maleng calo dyang kal bedo pa dano ki yadi mudongo ma jangi tye madwong ento potgi tye matino

Latin kwan ma tye oketo cwinye ka timo tic cing en tye ka kwoyo bongo ma libira ma uci bene okato ki iye kun en omako bongo man ki cinge en oruko bongo me kwan ikome ma nen omake kun tye ki gicing ma kiyubo ayuba icinge ma yung lacam.

Cal mutaka madit Kun mutoka man wiye tidi ka dude tye mabor tyene bene tye mabor adada mutoka man tye ka ngwec idye gudi ma ki yubo maleng adida ki got dok ki onyo iye odok lam ka kilingo itenge gudi man bene tye odi ma kiyubuogi ma ginen leng adida kun bedo calo ka cat ki wil ka ma luwot giceto giwilo iye jami kangi guol dok bene giwili iye cam ki gin amata

Acu cu pii matye kamol ki kumalo kun ony piny ki kero adada matye ka pyete apyeta i pii man tye kakato ki ikin got dok bene iteng got man tye yen ma odongo mujanyo kun pokgi tye madwong madong tye bunga iteng pii man bene tye lum lum madong oyabo twio kun danyo tye odonyo i pii man tye ka mato pii man danyo man tye ki rangi mapatpat matye apol apol maceng aceng ki makwar

Dano ma tye ka pwonyo luwedigi i ot kwan kun en oilo cinge ka tye ka cimo coc mo i kor bao i ot kwan man bene tye wi meja madit ma en oketo iye cok ma kicoyo kwede i kor bao ki buk ma kielo iyeo dok bene tye ki nyonyo mo ma muno oyubo ki diro ma romo timo lamed lakwany ki lanya wa ki lapok bene.

Yeya ma tye idi pii kun yeya man ki guru kome ki bao ci ki wero maleng ki rangi ma tye tar tar ki ma apol apol odoo ladwo yeya man bene ki cumo ingette yeya man tye idye pii nam malac dok nen leng adida kun dano tye i yeya man mu mako but yeya man ki cinge

Damo ma gitye ka timo tic matek kun ngat acel olunyo kore ka omako gadigadi tye ka okonyo matafali ma pud nunu ngat acel ocung kun i nget agulu ma dong nen otiyo dok matafali mapol tye piny mulwro matafali madit ma kicano wa ki dog kenone weng tye lamal ma kuru me awanga ceng bene tye ka reny i kabedo man ki lum ma ki umo ki matafali bene tye ka nen i dye bar tic man.

Lamego ma tye ka wot i dye gudi kun en tye ka cato ginacamone mo ma en oyubo ci oketo i baket en omako baket man ma oyeyo i wiye ki cinge ma yung lacuc dok tye ka wot i dye gudi ma otal ma cok ki gang ka pito moo i dye gudi man mutoka macol tye ka kato ki i ye.

Lee winyo mabedo calo atudu ma maro bedo i dog pii kun lee man cung i kabedo ma otal lee man doge tye mabor mabedo calo en camo rec ma en omako ki dog pii kun iteng ka ma en ocung i iye ni tye i iye lum ma olot ma tye ka nen komgi yot adada dok poke tye ma alum alum

Cuk ka ma cat ki wil timme iye kun dye cuk man kiguro wiye bati ki wii ma ocung me miyo tipo ki lucat wa ki wil weng kun wi bati man kiwero ki rangi makwar dok jami mukene kipikogi ikicaa gutiya ki dong mukene kiumo komgio ki kema. Iteng cuk yungcel tye dano ma guketo lagwok tipo amburela ki nyig yen me acata ki dong mukene nyanya ma kicanogi acana kun kuro luwil dye cuk man bene tye ma otal mutwo.

Nyig kic mapol ma gugure kacel ka mukene guket gun giwoti tuk i wi yamo nyig kic man gugure ipetagi kun ipeta ka ma giyubu iye moo kic dok peta man tye i bong kic ma ki guru komme ki kei kei kun ceng tye ka menyone ma dero tye muromo kabedo pa kic man

Nyig kic ma opye i kom ature, atura man odongo ma korgi tye mulutte ma bor dok pe cok ki dog ngom atura man tye mapol ma mukene tye ma ngok angoka mukene dong ongoko atura man tye ka meny ma nen maleng adida ki dero pa ceng kun tye rangi ma papul

Lee ongera obedo abeda ijang yat kun yec kome tye madwong dok tye brown ka ma ongera man obedo i iye ni jang yen ogape mapol ma kine ocule adada ki pot yadi oumo jang yen man ma weko nenone atir bedo yot dero ben tye ka menyo kabedo man matye maleng adada kun ongera man ongamo doge ka omako tol yat mo ki cinge ma tung lacammi.

Nyig kic ma opye i kom atura nyig kic man yec kome dwong tutwal i kore wa ki i dude ki tyene weng weko moc ature ma en obino ka ywayone moko i kome ki tyene ature man ben pe oyare tutwal ma enone bedo tek ki ntig kic.

Latic yot kom ma en tye i kabedo me ticce en orukke ki bongo ma gendo en ki i nongo two ma gengo en two dok i cinge bene ki gloves ma kiruko i cing wek pe egud kwidi ma kobo ki i kabedo nyo mako dano. En orwako gino mo ma tidi ka tye ka ywayone ki i cupa mo matidi bene ka en tiyo kwede me apima.

Ladingdingo ma opye i kom ature kun tye ka ywayo moc ature tye i kom ature man ature man odongo lamal ma kimako calle bor manok ki i dog ngom dok ature man pote tye malac kun muken pud peya ongok ki i poke mulure ature man tye marangine nen ma aceng aceng.

Dano mapol gudure i wi mutoka kun gin gubedo i bogine mutoka man kilwongo ni lori dok tye ka ngwec i dye yo i teng yo man tye lum ma odongo ki yadi ma bene dongo ma dwong ma pokgi tye ma bene ojanyu dye gudi man kipuru apura dok pe ki onyo iye odok me gudi ma kilwongo ni lam dok mutoka man tye ma tar tye ka ngwec i dyeceng dok tipone tye kanen.

Lutino aryo gukelo dyangi wek gucam lum i dye lum kun dyangi man tye gin adek dok gitye ka camo lum lutino man gitye ka leko dyangi man kun gitye ka nenone i dye lum ma dyang tye ka cam iyeni tye lum olot ka mogo otal ma yo kor tyen dano otalo kwede ceng tye ka ryeny maber i kabedo man dok lum tye ma kome yot kun ka ma dyangi tye ka cam iye ni tye yadi yadi mogo ma odongo lamal ento kingi tye maboco.